Kuɣusi n zɛ duu maa ni kuɣu dini bala maa nyɛla zaɣi vakahali ka dini bala maa nyɛ zaɣi piɛlli ka tɛɛbuli zɛ duu maa puuni ka bini yara yili duu maa ni.